Salo bin ka kalinli nyɛla bin laɣim bɛ piibu piibu shee bi shɛba yɛla niɛn dozim ka shɛba so jinjam piɛla ka shɛba yɛ liiga ʒiɛhi ka shɛba yɛ liiga piɛla.

Sal. nyɛla bin zaya jema duu gbini bɛ puuni sheba bobi niɛn'sabla ka bɛ puuni sheba ye niɛn dozim duu maa.

Gbanpiɛla mini gbansabila nyɛla bin dihi bi maŋa nachiinsi zaya diri dari bi shɛba nyɛla bin yɛ liiga sabila ka shɛba yɛ liiga dozim ka shɛba yɛ liiga ʒiɛhi.

a euranim n bɛ bɛ. tuma shee n tumda ka yɔɛ neenpiɛlashɛʋbi niŋgbun kom nyɛla zaɣi sabila ka shɛb niŋgbun kom nyɛ zaɣi ziɛhi

Kom nyɛla din ʒi salo binyahari n chana tihi nyela din pe n gili kom maa luɣuli kam tihi maa kama nye zaɣvokaɣili bɛ shɛbi ye liiga piɛla.

Bihi nyɛla ban ʒe dukpuni piɛlli gbuni diɛmda salo nyɛla ban ʒe tooni maa bɛ shɛba so jinjam sabinli .

Awurabanima ayi nyɛla ban ʒeya vihiri kundunima puuni bɛ shɛba nyɛla ban ye neem'piɛla ka shɛba ye neen'vakahali.

Silimiin paɣ'so nyɛla ŋun gbibi o bia chena o bia maa nyɛla ninvuɣuso ŋun ye liiga piɛlli ka o zabri nyɛ zab'piɛlla Silimiin paɣa maa manmaŋa nyɛla ninvuɣuso ŋun ye liiga sabimli ka bɛ nyaanga ka bɛ sa tanti piɛla.

Silimiin paɣa mini o yidana n cheni ŋɔ o paɣa maa yela liiga sabinli ka o yidana maa ye liiga tampilim kala ka di boɣuri waɣa waɣa o bia maa nyɛla ninvuɣuso ŋun ye liiga ʒee.

Chinchina nyɛla din pa mii zuɣu ka mii maa kurugu nyɛla zaɣa sabinli chinchina maa nyaanga gaɣa zaya gaɣa maa sheŋa nyɛ zaɣa vakahali.

Gbampiɛla nyɛla ban gbubi bibihi ʒiya ka bihi maa diɛhiri bindira gbansabinli m-piiri bindira tiri ba bindirigu maa diriti nyɛla zaɣ'piɛla.

Salo nyɛla ban ka kalinli n-zaya ŋɔ bɛ puuni shɛba nyɛla ban gbubi bini ʒɛhi bɛ puuni shɛba nyɛla ban ye neen'sabila ka bɛ puuni shɛba so jinjam piɛla ka bɛ puuni shɛba so jinjam sabila.

Paɣa ŋɔ nyɛla ŋun zaya diri dari ka ye neen'ʒɛhi kuli diri o maŋa bela bela o luɣili loori shɛli nyɛla din zaya di kama nyɛla zaɣ'tampilim ka tihi pe n-gili o.

Kpikpal tihi nyɛla piɛngili kom tihi maa kama nyɛla zaɣa vakahali ka paɣa so ʒia baɣa kom maa ka abirada sa o zuɣusaa ambrada maa kama.

Tuuntumdiba mini bɛ loranima n-zaya loranima maa shɛŋa kama nyɛla zaɣ'dozim ni zaɣ'ʒɛhi.

Gbampiɛla nyɛla ban ʒe loori sabinli gbuni shɛba ye liiga sabila ka shɛba niŋ nye'pɔbirisi zaɣ'piɛlli ka shɛba ye liiga piɛla ka shɛba so jinjam sabila.

Niriba ata nyɛla ban n-laɣim ʒi dukpuni gbuni bɛ shɛba ye liiga ʒɛhi ka shɛba so jinjam sabinli ka shɛba piri namda sabinli.

Salo nyɛla ban laɣim zaya gbubi kundinima shɛba yela neem'piɛla ka shɛba kom nyɛ zaɣ'ʒee ka shɛba kom nyɛ zaɣ'sabila bɛ luɣili tia nyɛla din zaya.

Linjima nima wuhiri bɛ linjin'taba malifa ŋmɛli bɛ nyaanga lora nima nyɛla din zaya ka tihi piɛngili ba tihi maa kala nyɛla zaɣa vakahali ka loori nima zaya loori nima maa gba kama nyɛla zaɣa piɛlli.

duu n dihi nachiinsi ʒɛya ŋɔ ka kuɣu ʒɛya ka fulaawaasi tamtamya bi ni booni shɛli jiŋlaa la ka di gba tamya jiŋlaa maa kama nyɛla zaɣ vakaɣali ka fulaawaasi kama nyɛ zaɣ vakaɣali

Shikuru bihi nyɛla ba ziya n lihiri bɛ kundinim puuni bɛni zi tɛɛbuya shɛli maa zuɣu maa di kama nyɛla zaɣ' piɛli du kpuni maa kala nyɛla zaɣi dozim bɛ zabiri nyɛla zabi sabila

Niriba ata nyɛla ban ʒi bɛ binyɛra kpe kom ni bɛ shɛba ye liiga ʒɛhi ka shɛba so jinjam sabila kom maa kama nyɛla zaɣ'ʒee ka tihi ni binshɛɣu kam pe n-gili li.